tumtumda ka o ʒi gaɣali zuɣu ka gbubi kompiuta o nuuni ka bɛnch ʒɛ o tooni ka binyahari tam bɛnch maa zuɣu baatiri bɛ bɛnch maa zuɣu o nuzaa yaɣali ka shɛli gba lahi ʒɛ n baɣa o niɛma puuni n nyɛ kpalaŋa siliba n ti pahi binyahari

Niribi paɣaba ni dabba ka bi chana ka shɛb zaya paɣa mini doo n chana ka doo maa ye daliya ʒee ka paɣa maa ye daliya piɛlli paɣa mini doo lan chana ka paɣa maa ye daliya buluu ka doo ye daliya sabinli ka gbubi baagi dibaayi o nuuni n ti pahi yiya giraanmiisanima ka di zaya.

Niriba ka bi chani dazeetini ka ba laakunima paɣa ka o ba laakum m be nyaaŋa ka bobi bobi ʒee ka ye daliya sabinli ka bini be laakum maa nyaaŋa zuɣu n tamya ka nye zaɣʒee ka o zaŋ chinchi n zaŋ pa laakum maa nyaaŋa polo.

gbansabila gandammoya n tam akpaaku zuɣu ka gbubi tani tani maa puuni ka foto nim bɛ laa tani maa puuni bi shab pilila zipiliti ka shab mii bob binyahri gandammoya maa nyaanga jiranbiisa nim n bɛ bi nyaangi maa

Niriba ka bi ʒeya paɣaba n nyaba ni dabba paɣabi maa puuni shɛbi kpabi bihi ka shɛbi mi vari bihi bi nuuni bɛ ʒemi tabi loori so tam loori maa zuɣu ka koba pa loori maa zuɣu.

Niriba ka bi bɛ piibu piibu niŋbu shee bin bɛ luɣushɛli ŋɔ teebuli nim ayi nyɛla din bɛ din ni ka adaka piɛla di baa ayi tam di zuɣu ka paɣa ʒɛ di gbuni n mali gbaŋ piɛlli n suri adaka maa puuni.

Niriba ka yurinima ayi ka bɛ vari lɔɣu ka so ʒi loɣu maa puuni ka ye daliya sabinli jinjam sabinli ka pili zipiligu salo maa tooni niribi ʒeya paɣaba mini dabba n ti pahi bihi ka yiya lan ʒen baɣili ka kom.

Doo ka o zaya o yela daliya wɔɣinli ka so jinjam sabinli ka bi piri namda ka gbubi beebinima n diɛmda ka bihi ʒeya n liri o ka paɣa ʒe o nyaaŋa ka so jinjam sabinli ka gba bi piri namda paɣa maa nyaaŋa ka bi zaŋ chinchini teei m ba paɣa maa nyaaŋa.

duu ka kuɣusi bɛ di puuni n ti pahi teebuli duu maa peentila peenta piɛlli ka binyahari yili yili duu maa zuɣusaa ka teebuli maa zuɣu ka binyahri paya kɔpu biɛni ka chɛ pileeti pileeti maa puuni ka binyahari bɛ di puuni ka nyɛ zaɣ baŋkɔm

Mɔɣini binkɔbiri ka bi zɛ kom ni shɛba nyuri mi ka shɛba mi chɛna binkobiri maa nyɛla zaɣi chichɛra chichɛra bi puuni binkobi so bɛni n di n gari bi zaa ka o yiŋgoli wɔɣa ka tihi lahi bɛ bini bɛ shɛli polo maa.

Niriba ka bi ʒiya ka teebulinim ʒe bi tɔhini bin ʒe luɣushɛli polo maa yili varandani n nyeli ka varanda maa zuɣu saa ka binyara yiliya ka fulaawasinim gba lahi be bin ʒeluɣushɛli polo maa ka fulaawanim maa nye zaɣvakaɣala.

Goota ka bia ʒi m baɣali bia so ŋun ʒin baɣali maa yela daliya ʒee ka zaŋ o nuzaa boɣu tabi o gbeɣu bia so ŋun ʒia ŋɔ yaɣali so yina ka piri namda sabila ka o daliya yaɣasheli polo nyɛ zaɣa dozim.

Paɣa ka o ʒiya ka duɣu tam o tooni duɣu maa tamla daankɔɣa zuɣu daankɔɣa maa nyela zaɣtankpaɣu ka o mondi duɣu maa puuni ka bihi ʒen baɣi o bihi maa ʒemi baɣi teebuli ka teebuli maa nye zaɣtankpaɣu bi yino yeela o daliya n zan pa o boɣu zuɣu.

Alaafee tuma duu ka niriba bɛ di puuni niriba ŋɔ puuni shɛba bi gbubi la bihi tɛɛbuli zɛ awuraba doo tooni awuraba doo ŋɔ nyɛla ŋuni ye daliya zɛɛ tɛɛbuli maa zuɣu ka bini yahari tamiya bini yahari maa shɛŋa nyɛla shɛriti ka shɛŋa nyɛ koliba bihi.

Paɣiba ayi n-ʒeya ni gbampiɛla paɣiba ni dabba n-laɣim ʒeya bɛ ʒela ziliji gbuni ka paɣa yino zaya ka ye daliya dozim ka la n-ʒeya ka yino gba za m-baɣi o ka la n-ʒeya so ʒe o luɣili doo n-nyɛ o doo n-nyɛ o ka ye daliya piɛlli ka so ʒe tariga ha ka gba ye daliya piɛlli.

Takara ka binyaɣari pa di zuɣu binyara maa shɛli nye namda ninkpara zipiligu buku buku maa zuɣu ka alikalimi pa buku maa zuɣu ninkpara maa nyela ninkpari ʒehi ka taabo alɛpeli be di puuni.

niriba ka bɛ ʒeya ka linjin' paɣa ʒe m-baɣi ba linjin' paɣa maa yela daliya ka di nyɛ zaɣ' sabinli jɛkeeti nyɛ daliya maa ka pɔbi nye'pɔb' sabila ka paɣa ʒi o nuu dirigu polo ka ye daliya ʒiya ka bɔbi bɔb'ʒee ka o lan su chinchini ka chinchini maa nyɛ zaɣ' ʒee ka tɔ zaɣ' piɛlli piɛlli.

Paɣaba mini bihi ka bi ʒiri baaginima bɛ kana mi ti ʒe linjindoo tooni ni paɣa bɛ nyaaŋa ka doo gba ʒeya doo maa yela daliya piɛlli ka linjindoo maa pili zipiligu ka paɣa ʒe o luɣuli paɣa maa zaŋla baagi nyahi o bɔɣu ni linjindoo maa nudirigu polo ka paɣa lan ʒeya ka ye daliya piɛlli.

Tima duu ka niriba ata bɛ di puuni ka tima bɛ duu maa ni niriba ata maa zaa ʒɛmi ka niriba ayi ʒɛ n tuhi taba yino tooni ka kompiwta tam ya ka so ʒɛ n tuhi o ka yɛ daliya bɔɣa waɣila ka so jinjam sabinli ka gbubi namda sabila.

palli zuɣu ka gamu niŋ loori sabinli n niŋ gamu maa ka buɣim tuma yili nima ka dinni buɣum tuma yili nimmaa niriba ayi paɣa mbe tooni ka piri namda sabinli ka pili helimenti dozim.

Ko kpɛɣu n kpɛ ka doo tam dari zuɣu doo maa nyɛla ŋuni wuɣi o nuu o pili la zupiligu ka so jinjam wɔnɣili ka piri namda sabinli doo maa yɛanga bia zɛya ka nyɛ bidibiga bidibiga maa zami nbaɣi yili.

Alaafee tuma duu awuraba paɣa mbɛ dinni awuraba paɣa ŋɔ nyɛla ŋuni zaŋ yee pɔbirigu pɔbi o noli ka zaŋ bini pili o zabiri o nyɛla ŋuni gbaai paɣa ni o zaŋ shiriga n chɔhi o bɔɣu.

Niriba n ti pahi yiɛduhirisi yiɛduhirisi ŋɔ tamila adaka zuɣu ka niriba bini ziya ŋɔ gbubi anfooni mashina nima n zaŋ kpa n kpa yiɛduhirisi maa polo anfooni mashina nima ŋɔ nyɛla dini galisi pam ka yiɛduhirisi maa gba galisi.

Niriba ka bi ʒeya niribi maa bɛ galisiya pam ka ye daliya piɛla ka so jinjam wɔɣila bɛ ʒela matuuka yiɣirigu gbuni ka linjimanim gba be din ni bɛ ʒemi niŋdi binyahari ka bin piɛla piɛla dondo tiŋa.

paɣ' mini bihi ka be shɛrina matuka yiɣieigu puuni shɛb shɛba zani tɛŋa ka shɛbi mi na bɛ di zuɣisaa shɛrina bankuli zani tɛna maa paɣ' mini do ko gbabi biya ka bimaa gbabi kodu o nuuni nimaa nyɛŋa paɣ' ʒɛya ka su jijam walinli ka wuɣigi o nuu ka pubi tɛbipurigu

Gbanpiɛla linjimanim n zaya niribi baayi ka bi ʒiya gbubi taba ka linjin so zaŋ kamara n zan kpa ni o ŋmaai ba ka yino dabiya ŋun dabiya maa yela liiga sabinli ka zaŋ yeya ka yino mi ʒe m baɣa alɛpelee maa ka pili zipiligu ka ye daliya sabinli.

Niribi n ʒeya bɛ ʒela soola paanalinim gbuni niribi maa puuni niribaata yela jakeeti ka di nye kala yiŋsi ka bi puuni niribaayi pili heliment piɛla niribi maa puuni niribaayi lahi pili heliment zaɣbankom bi yino nyela paɣa ka daai bɛ zabiri n bahi nyaaŋa.

Paɣaba mini dabba n ʒiya ka teebuli za bɛ sunsuuni teebuli maa zuɣu yaɣashɛli polo peentila pink ka binyaɣiri tam teebuli maa zuɣu paɣa mini do so ŋun ye daliya dozim maa nyaaŋa laa zami ka fulaawa be laa maa ni di ʒemi baɣi kuɣu shɛli bin ʒiya maa.

Niriba ka bɛ laɣim ʒiya ka linjin doo ʒe bɛ tooni linjin doo maa pirila namda ka so ʒe o tooni ŋun zaya maa sola jinjam sabinli ka gbubi takar'piɛlli o nuu ni ban ʒiya maa puuni bɛ ye daliya dozim nima ka shɛba ye daliya piɛla.

Naɣakpariba ka taɣari nihi nihi maa galisiya nihi maa puuni naɣpiɛla bɛini ka naɣsabila bɛini naɣchicha gba lahi bɛini bihi m be nyaaŋa ka yino be sunsuuni doliba ban be nyaaŋa maa gbubila dara ka bahi.

Awuraba doo zintuhi paɣaba Awuraba doo ŋɔ nyɛla gbampiɛlli ka bɛ ʒ. suɣuli puuni Awuraba doo ŋɔ zaŋla o nuu gbaagi bini m mali ni o zaŋ ti paɣa ka Awuraba doo ŋɔ yaɣali do'so zaya ka tabi o shee.

Niriba ka bɛ be asori duu puuni niriba ŋɔ nyɛla ban ye daliya dozima ka sheba ye daliya sabila duu maa puuni binyahari yili yilila duu maa puuni ka sheba ʒɛ binyahari maa ni ʒi luɣu sheli polo maa.

Duu ka kuɣusi zaya n ti pahi teebuli duu maa pɛɛnti la pɛɛnta piɛlli dikpuna maa zaa nyɛla zaɣa piɛla ka agogo tabi dikpuni maa ka duu maa dikpuna maa yaɣa shɛli polo ka diɣisi bɛ n bɛni teebuli maa nyɛla zaɣa tankpaɣu.

duu ka teebuli nim mini kuɣu ka di ʒɛya teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ sabinli n ʒɛ dikpuni sabinli tooni dikpuni sabinli maa tooni fulaawes lahi ʒɛya di biɛla bokati puuni ka fulawa maa shɛli lahi tam teebuli zuɣu n ti pahi taha bihi

buku nim duu ka teebuli ʒɛya teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka kompiuta tam teebuli maa zuɣu ka Anfooni mashini gba tam teebuli maa zuɣu Anfooni mashini maa nyɛla zaɣ sabinli n tam baɣi buku moobal foon maa gba nyɛ zaɣ sabinli ka kuɣu ʒɛ n baɣi teebuli maa kuɣu maa zuɣu ka tani paya tani maa nyɛla zaɣ tankpaɣu

Silimiindoo mini silimiinpaɣa n ʒi kpe bɛ ʒila kuɣu piɛlli zuɣu kuɣu maa zuɣu ka tandozim pa di zuɣu ka silimiinpaɣa maa vuli o nuu banagi ka silimiindoo su o napɔŋ banagi ka gbari daɣu do n tabi ba.

Niriba ka bɛ zaya ka sheba ʒia doo ka o ka ye daliya piɛlli ka so jinjiɛm waɣinli ka piri namda sabinli niriba maa tooni linjin'doo zaya wuɣi o nuu tirita bɛ polo ka bobi nangban pobirigu ka pili zipil'sabimli.

Niriba ka bɛ ʒe yili gbuni niriba maa galisiya niriba maa puuni shɛba ʒirila binyɛhiri ka shɛba mi ʒeya shɛba gba nyɛla ban chana ka bɛ sa tuutanima dini ŋarim gba nyɛla din be dini yili shɛli gbuni bɛ ni ʒeya maa nyɛla din peenti peenta piɛlli.

Gandanmoya mini linjimanim ka bi zaya linjimanim maa piri namdanima ka so jinjam wɔɣila ka gandanmoya maa puuni ka shɛbi gbubi dapaɣali ka sabbu sabi pa dapaɣala maa zuɣu gandanmoya maa ni bɛ ye daliya piɛla ka zaŋ bin yahari m bobi bobi bɛ zuɣuri.

Alaafee duu ka niriba ata bɛ di puuni awuraba paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka buku nim paya awuraba paɣa ŋɔ tooni paɣa so ʒi kuɣu zuɣu yaha ka paɣa maa ni ʒi n tuhi shɛli maa paɣa so zaya ka o nyaanga ka adaka za paɣa maa nyaanga.

paɣaba mini dabba ka bi yi moɣali ni kuna bi gbuni binyahari bi nuuni ka shab zaŋ binyahari pa bi yaangi zuɣu paɣa so biɛni o ʒirila bini ka gbubi bokati o nuuni ka dabba maa puuni so gba biɛni o ni zaŋ binshaɣu yili o nyaangi maa ka di du n gari bi zuɣu

Bihi ka bɛ ʒiri baaji nima n chena ka bia so zaya bɛ zami n tabi duu ka duu maa pili mori ka tihi zambaɣi li ka mo'bobli zambaɣi duu maa mini cheche maa ni dabobili kawana gba ʒɛ m baɣi yiya maa.

Bihi ka bi diɛmda yino daari la bini o nuuni ka yino ye daliya nuɣuso ka piri namda nuɣuso yino yela daliya piɛlli ka di nye zaɣwɔɣinli ka gbubi bii o nuuni ka biimaa piri namda gabira ka bi zaa lihiri bi tooni.